Eni cal dano madwong magitye i myel ma guruko cuwal macek mon tye i kingi coo guruko otok gweno ki awula gin weng guruko pye bongo makwarkwar ki tyengi nono bene mukene, mukene ki war ityengi

Man eni-ni lace yeya laco madit ma obedo i yeya tye ka cero yeya i pii madit ceng bene tye ka tuc ma cenge kwar akwara

Eni dano matye ka wot i dye pii ma tye ka wot ki pito mucele pii-ne tye dago dago en tye ka pito mucele mukene omako icinge

Man dako ma tye ka tedo labolo tye ka woti nyero oruko otok i wiye cuburiya tye i ngette laboloni kong oumo wiye ki cung labolo bene ki co aryo bene gitye i ngeye tung kuja gitye ka lwoko bongo i te kema

Eni cal kic cal kic ma ti ka cam atura ma kalane tye yelo yelo ki acel kalane tye makwar kwar kic-ce dit bene

Eni kic ma gugure ikingi mukene tye ka ngwec mukene tye ka wot ki cam ento gugure ikom bao gitye ki malo malo